Omuyizi omuwala ayambadde yunifoomu akutte ebitabo ebitabo mu mukono gwe ogwa kkono, ayambadde n'engatto ez'akakondo enzirugavu, ali mu kudduka agende ku ssomero. W'addukira waliwo omu... omuddo omutoototo ogwa kiragala.